Trano fiangonana lehibe iray miloko maintimainty no mipetraka eo ambany lanitra mangamanga arahana rahona manify. Feno zava-boaary manodidina azy. Mifefy tafo fanitso eo aminy.

Fasan'Andriana lehibe roa no misy trano kely eo ambony. Miloko fotsifotsy izany ary menamena ny tafo. Vita amin'ny hazo ilay eo ambony ary amin'ny vato kosa ny eo ambany. Manga dia manga ny lanitra, misy hazo lehibe iray maniry ao aoriana.

Mpitandro ny filaminana maromaro izay tarihan'olona anankiray, manao matso mandritra ny fankalazana fetim-pirenena, ny enina amby roapolo jona, tao amin'ny kianja be Mahamasina.

Efitrano lehibe iray ahitana fitaovana arifomba, ahafahana miserasera amin'ny any ivelany. Misy olona telo ao anatiny : ny iray mampiasa ary ny roa kosa mijoro. Ahitana solaitra fotsifotsy sy latabatra marobe ao anatiny.

Toeram-pianarana lehibe iray izay mitoetra eto an-drenivohitra, anisan'ny sangany amin'ny lafin'ny fampianarana. Anisan'ny mamoaka mpianatra maro isan-taona izy io, ary misy sampam-pianarana maro samihafa ao aminy. Lehibe dia lehibe tokoa izany.

Vehivavy lehibe roa mifampaka sary eo afovoan'ny tanimbary. Maitso mavana ny tontolo misy azy ireo. Misy tendrombohitra lehibe iray ao aoriana.

Trano lehibe misy rihana iray no miloko fotsifotsy. Ahitana seza lava maintimainty eo andavarangana. Ny varavarankely dia fitaratra avokoa. Misy kininina avo dia avo aorinan'ny trano. Mazava ny lanitra.

Efi-trano lehibe iray misy fanaka maro samihafa ao aminy : ahitana fahitalavitra mipetraka eo amin'ny rindrina ary fitoeram-boninkazo ; eo amin'ny zoron-trano misy vata fampangatsiahana ao anatiny.

Enjeniera maromaro no mandinika ny fomba anamboarana lalan-drano lehibe iray, ao aoriana misy trano hazo ahitana olona mitsikilo eo am-baravarankely.

Trano fiangonana lehibe iray : miloko fotsifotsy avokoa ny rindrina, ary maitsomaitso ny tafo. Misy tilikambo, ary tohatohatra miditra ao amin'ny rihana voalohany. Mifefy ao anaty tamboho izy io, misy kiriatra eo ivelany, ary ny lanitra mangamanga misy rahona.

Trano rantsan-kazo iray no misy seza fotsifotsy eo ambaniny, misy dobo filomanosana eo, feno zava-boary maitsomaitso.

Fiarakodia efatra ny iray miloko mainty ary ny roa fotsy kosa mandeha eo amin'ny arabe lehibe anakiray izy ireo misy tamboho miloko mangamanga eo amin'ny sisiny.

Trano fiangonana lehibe iray izay miloko mavokely no misy varavarankely makarakara valo, ary varavarambe roa. Misy fametahana peta-drindrina eo an-tokotany. Ahitana tilikambo lehibe iray fotsifotsy eo amin'azy. Mangamanga ny lanitra ary misy rahona iray.